jiŋla bila ni kɔpu bila ni parantɛ bila kɔpu bili maa tamla parantɛ bili zuɣu ka di mini jiŋlaa maa zaa teebuli zuɣu ka kuɣu ʒɛya duu puuni ka di zaa bɛ ka bi mali teebuli ka fulaawɛs gba biɛni ka soɣasi gba biɛni ka teebuli maa zuɣu binyahari tamya

buɣalana n-zaya n-ye neen piɛla ka ban gba zaya baɣi o maa gba ye neen piɛla buɣalana maa nyɛla doo ka o gbubi koliba koliba maa nyɛla eeh vakahili ka dam be di ni o yɛn kpaami n-sɔŋ tiŋa maa ka paɣa so gba zaya tabi o paɣa maa gbubila maiki ni o zaŋ n-ti o ka o tɔɣisi

drop sitooni n bɔŋɔ la niribaata ʒɛ di puuni tumitudi gba mi bɛ dini ka so mi kana ni o ti taati li ŋɔ kohiri maa malila komipɛwuta o tuuni ka drop sitooni maa mali aikonidishɛŋ ka wachɛ tam goni maa zuɣ ni zuɣ saa maa zaa pɛntila kala piɛli

Mopili m biɛni ka yili biɛni mopili maa dundoli maa gbini ka niriba zaya paɣa so za bɛ tooni paɣa maa yela niɛn'ʒee ka niriba gba zaya dabba mini paɣaba zaa miɣisimi biɛni.

Niribaanii m be kom nangbankpaŋa ka wari wahi dabbaata n ŋmeri lunsi ka ye kpari dozim ka bibili gba be puuni bibili ŋɔ yela liiga dozim ka paɣa so be tooni nimaa ni n kuli ye bin ŋmahi ka damdi o maŋa Gbanpiɛla n nye bi zaa.

Niriba n be daani bɛ koharila niɛma ka do'so yerigi binyahari n kohari dirinki nima ka baaji do doo maa luɣili doo maa kpala ninkpari sabila paɣanyaankuri so gba gbibi baaji ka lara ka do'so mee bari moto n sheegi ka pili helimenti.

niriba n-ʒi kuli ni ban ʒi kuli maa-ni maa nyɛla gbansabila --ni gbampiɛla ka bɛ zaa ye neen' sabila poliŋga n-lee ʒia ka naan ye ɛɛh kala daɣirila o bi ye neen' sabi--la ka kum adaka maa mi pili dozim ni kala ʒee ni kala Vakahili

kom n di yili shɛli ka do shɛbi yina n zaŋ daɣu n zaŋ soŋ kom maa ni din yan too niŋ kabi tam daɣu maa zuɣu n baa kom dabbaa ayi n tam ya do nyaan kurigu nyɛ o o kuli mori mi ni o gari ka doso mi be o nyaanga naɣachimbila nyun na kuli pilla yaɣabu maa bi yili maa zaa dila kom.

Paɣa so n kana doɣata sani ka paɣa maa nyɛla gbansabili ka ye kpari buluu ka doɣata maa mee ye liiga piɛlli ka wuhiri paɣa maa o doro maa ni nyɛ sheli ka gbibi gbaŋ doɣata maa duu ka bɛ be.

mɔɣuni ka bɛ be ka eeh wabigu beni wabiri bibaayi tihi gba beni ka niriba be loori ni kamani niriba ayɔbu m-beni bɛ zaa nyɛla gbampiɛla ka so kpa ninkpara

duu puuni ka labtop tam teebuli zuɣu kamɛra ni buku ni foon ka kuɣu ʒɛya kuɣu piɛlli ka liiga biraawn pa dizuɣu ka buksi gba shɛbi shɛbi tab n bɛ woodurop puuni ka buku piɛlli gba pahi di puuni

doo m-be daa ni n kɔhiri binwala konkomba beni ka karooti beni nyaaduwa beni salaadi gba beni o nyaanga kamantoonsi beni nyuli gba be o nyaanga bɛ zaa bela leenga ni doo maa nyɛla gbansabinlli ka gbubi foon

Wobiri paati nima n yina ʒeya ka doso gbibi gaana filaaki ka ye wabiri liiga o liiga maani ka nana be di puuni doo maa nyɛla ningbina lana o nyaanga ka paɣaba nima biɛni paɣabi maa galisiya shɛba yɛla kpari piɛla nima ka shɛba mi ye yelo.

Do so n ʒɛya do waɣanli ka yɛ neen ʒiɛhi ka gbubi baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ bin nyura ʒɛya baɣa o bin nyura maa biɛla kirɛt nim ni ka doo maa yɛ liiga dozim